Noba banii la are, ka cylindare beŋ ba nimitɔre, kyɛ ka baagiri meŋ pare pare a cylindare zu, ka bamine pɛgle kataweɛ, ka dɔɔ kaŋa meŋ pɛgle phone